Bondirii la, a bondirii ŋa, mui ne bɛŋɛ be be, taaleɛ be be, vaare be be, albasa be be, ka zeɛre be be, ka nɛne be be, ka bɔɔdeɛ meŋ be be.

Vũũ naa nyͻge zie a di. A vũũ ŋa naŋ nyͻge a zie a di, o sãã sããmo; lͻԑ sããŋԑԑ la, ka yie a sãã. Ka a lͻͻre na naŋ maŋ kpinne a vũũ a be a sokoͻraa kyԑ ka noba are tͻͻre kyԑ kaara lԑ a vũũ naŋ di a sããŋaa zie.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

Kãã emmo zie la. A kãã eŋoo zie ŋa, nensalba bebe, ka lɔɛ a bebe. Lɔɔre kaŋa e ŋa vaare tɔŋema, ka kaŋa waa pelaa, ka moto-zɔɔnɔ kaŋa meŋ be a meŋ gɛrɛ. A noba naŋ are, a kãã zie, ba arɛɛ la a kaara zie kaŋ.

Noba bata la, a bebe a noba bata ŋa, pɔɔba bayi dɔɔ boŋyen. Ba are erɛɛ, a teere ŋa te naŋ maŋ boɔle kaa felaware. Ka ba haa huun a are maala a felaawar ŋa a ennɛ. Ba haa meŋ naŋ bebe ba haa sue kaayarɛɛ a are a maala a felaawar ŋa a ennɛ.

Noba banaare la a dɔɔ teŋɛ. A noba banaare ŋa naŋ dɔɔ teŋɛ, bata eɛɛ bibiiri, ka neboyeŋ aŋ e pɔɔ. Ba dɔɔyɛ a taa vaare mine. A vaare ŋa te maŋ boɔlaaŋ ka felaware. Ba naŋ be a be, ba haaŋ su kaayɛrɛɛ.

Dɔba bata la a vɔgl zukpol peɛl, kyɛ su kaayaa kaa waa ŋa doɔ tɔma na. A kyɛ nyɔge boŋ a taa. A boŋ ba naŋ nyɔge taa, ba maalee boma kaa waa ŋa kãã la ka ba ar a maala.

Noba la zeŋ kɔɔ mine meŋ are are. Ka dɔɔ gbi dumo a nyɔge pɔge kaŋa ka kūū daga a meŋ biŋ. A kūū daga naŋ biŋ wuli ka a noba ŋa taa Kuori. A dɔɔ ŋa pãã nyɔge a pɔge nu. O nyɔgɛɛ la a koroo kanyiri. Kɔɔ kpoŋ zie haa su kaayɛ sɔglɔ. Nembuyeŋ su kparoo koo waa ŋa pelaa tɔɔma na.

Dɔbɔ la, a tona tomɔ. A dɔbɔ ŋa naŋ tona a toma eɛ dɔbɔ bayoɔ. Ba are tonɛɛ toma. A toma ŋa ba naŋ tona, a fentelaa na te naŋ maŋ boɔle ka sola panɛl, on la ka ba mine zeŋ, ka ba mine zeŋ a maala ka ba mine meŋ are. A dɔba ŋa sue a tontoŋkayarɛɛ kaa ba tontoŋkayɛrɛɛ a yi taa. Ka ba mine meŋ vɔgle zu-kpolaa.

Bibiir ra sig baa, ka ba ɔŋ kõɔ. A bibiiri ŋa naŋ sig baa eɛ bibiiri banaar, a be a kõɔ poɔ. A bibiiri ŋa naŋ ɔnnɔ kõɔ Kaŋ haa taa o kɔŋ ɔŋ bone. Bayi taa bootipelaa ka kaŋ soba meŋ taa a booti ko waa buluu. A bibiir ŋa haa meŋ su kaayarɛɛ kyɛ be a baa poɔ a ɔnnɔ a kõɔ.

Bibiiri bayopõi la. A bibiiri bayopõi ŋa do zeŋɛɛ dɛre zu. A dɛre zu ŋ aba naŋ zeŋ, ba haaŋ su kaayɛrɛɛ kyɛ pãã zeŋ a yele yɛlɛ a kora taa kyɛ ka boma meŋ a biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ.